Paɣa ŋun la ka niŋ suhupiɛlli nyɛla ŋun kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka o sitira nyɛ zaɣ sabinli ka gbunni o so chinchin mokuru ka mokuru maa nyɛ zaɣ karili o nyɛla ŋun la ka wuɣi o nuu Doo nyɛla ŋun ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛ duɣurigu ka di zuɣusaa kama nyɛ zaɣ nuɣso

Salo ban kalilli galisi pam nyɛla ban pili zipilti sheba bi pili sheba pili zipil'piɛla sheba woluɣu nima paɣaba nyɛla ban bi pili zipilti ka gbibi samboori bɛ nuhini ka sabbu sabi pa dizuɣu.

Daa dibu shee sokam niŋla nimmohi n zaŋ ponti tam bi naba zuɣu n maandi bi Bindira ni bi niŋ kohi tuya nyɛla din bɛ poŋ shɛli bipuɣunbili ni ʒiya ka yɛ sitira zaɣ ʒiɛ ka di boɣari nyɛ boɣa bihi ka o la ka niŋ suhupiɛlli